Okashina kokuyalula iimaliwa moombaanga nosho wo miikondo yayoolokathana mbyoka hayi longo niiyemo, uuna nee taka yalula ohaka yalula iimaliwa melandulathano ngaashi yili, noha ketu pe omwaalu guli ngaashi guna kukala kapena nande epuko lyasha, shino osha ningwa oshipu opo aantu kaya yalule iimaliwa niikaha yawo.

Meesitola dhuukwashike pendjewo ohatu adhamo owala dhoka hadhi landitha ashikeiinima yanika uundjolowele ngaashi omagadhi, oothewa nosho tuu shono hashi nkondopeke noku opaleka oshipa shetu shikale sha yela sho oshili muundjolowele nosholi shasimana nomuWambo okwa popya ando kutya ngele olutu oluli lwa opalekwa niilonga otoyi longo nondjungu.

Iimaliwa uuna tayi yalulwa ohayi mangwa muupandi nuukenya opo yi kale yapama yo oyakola nawa, shino osheeta opo aantu yaninge omayalulo omapu tayi ndumbilwa muupandi noondoloma dhontumba opo ayihe yi kale tayi ende nawa.

Aaniilonga haya longele mehangano limwe uuna ya hangana, ohaya kala yeli mombepo yimwe yenyanyu no yu uvite uugumbo sho yeli pamwe nehala lyiilonga ohali kala ewanawa uuna ya ngundumana ngaaka sho nee osho sha pumbiwa monkalathano yakehesiku aantu yeli pamwe taya yolo, tayi imemeha taya longo pehala ya nyanyukwa yo yena ombili.

Omulandithi mositola kehe ohakala e na omuzalo go opala. Koshipala oku na okukala ti imemeha sho ta taamba aalandi . Iipindi omomeho gomulandi. Iinima ohayi kala ya tsilikwa koolaka nosho nosho yi li momukweyo yo oyi li melandulathano yi li pehala lya yela opo yi hile aalandi yo yi etemo oshimaliwa mongeshefa, oshimaliwa shino tashi pungulwa kombaanga.

Sindana oshinene nokandjato kopeke hoka okapuupuuka. Mbino iikwambaanga mbyoka tayi longithwa paife notayi hwahwameke elongitho lyopashimaliwa komalungula kaashi shi we oku enda niimaliwa oyindjiyindji peke, tu yande uulunga nuufuthi mboka wu li moshigwana.

Uunafaalama mboka wa tula komeho egameno lyomudhingoloko noshowo okulonga niilikolomwa mbyoka tayi tu etele okulonga iikulya ku kale kwa gamenwa nokwa koka lela owa pewa oshimaliwa shoomiliyona hamano, opo wu vule oku andjakaneka elongo lyiikulya ndika oshilongo ashihe.

Iipundi yimwe shampa wa kuutumba ko nomwenyo otagu mono kutya owa kuutumba koshinima, oshoka oya longwa nelalakano lyoku gundjilika olutu nosho wo okuli fudhithapo. Iipundi mbino iiwanawa no hayi opaleke omahala oshoka oya longwa yakolelela tayi kale lele sigo aluhe. Na uuna weshi landa itwiipula we lwaali. Omupopi gumwe okwa popya tati iipindi omomeho gomulandi.

Iitaafula yongashingeyi otayi longwa paungomba lela. Noyindji moositola otatu yi adha ya longwa nomasipili noya hongwa ya hongekeka kaahongi yiipilangi mbono ye li oonkulungu noya kwatela komeho oshinakugwanithwa shokunduluka po iipundi iiwanawa ya kola lela, mbyono tayi vulu nokuli oku uvitha omuntu nawa shampa e yi landa oku uvite kutya okwa hupitha oshimaliwa she.

Imonena osheenditho shoye kombiliha lela, pwaa he na nokuli ofuto ndjoka yopetameko yombaanga. Shino otatu shi etelwa kombaanga ndjoka hatu ti oya Nedbank na oto mono oshimaliwa shoye meendelelo ngoye to hingile ongeshefa yoye komeho yi shiwe oku enda nawa yi na iiyenditho yongushu noyokwakola lela.

Shampa wu shi hole nena ou na okushi hinga. Aantu oyendji moonkalamwenyo oye na oondjodhi dhokuhinga iihauto iiwanawa mbyoka hayi tondoka ondapo yoshivugu. Iihauto yongaashingeyi otayi longwa notayi landwa noombaanga, oshoka eliko lyoshilongo kali li nawa, Shino ohashi e ta aantu ya lande iihauto yomaludhi gi ili nogi ili nayamwe otaya hingi nokuli iihauto mbyoka tayi tondoka komalusheno kaashi shi we komahooli.

Aantu ngaashingeyi otaa kambadhala okuhulitha po omukalo gokukutha mo oombapila, shono taya longitha unene iikwatekinika, ano omashina ngoka itaaga longitha oombapila, ayihe opo yi kale tayi longelwa komalungula. Ngaashi paife uuna to landa iho ende we wa humbata omamaliwa ogendjigendji mondjato, oho longitha ashike okakalata koye, ngoye oto tula kokashina ngoye owa futa, opuwo osha pwa.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano nomethigathano kehe oto vulu okusindana omasindano ge li gatatu omanenene muule woomwedhi ndatu. Mono wa tegelelwa noku li to mono oshimaliwa shi thike pondando yoodola omayovi gatatu nomathele gatano mondjato yoye yokupungula nenge wi isindanene shono hashi ithanwa taku tiwa iilongitho yopamalungula; ano ongodhi nenge olekitopa.

Ofanditha yoradio yomuzizimba ndjoka tatu a dha kombiliha kooN$10499. Oradio ndjika yomuzizimba oyo onene yo oyi na omauwanawa ogendji. Otayi vulu oku tu andjanekela omauyelele taga komalungula, newi lyi li pombanda uuna to lilitha oongalo nokutala oofilima.

Aayagandjaneki yuuyelele womalandithilo mboka haya andjaganeke uuyelele shi na sha noongeshefa nosho wo okuhwahwameka aapindiki ya mone aantu oyendji mboka taye ya okuwayimina nokulanda poongeshefa dhawo. Shika osha simana opo ongeshefa yi koke yo yiye komeho yi kuthe wo oshimaliwa oshindji moondjato dhaamboka taya yambidhidha.

Ondunda yokulanditha iikaliha nenge yi ithanwe kutya ositola yokulanditha iikaliha moka hatu adha iikaliha yoludhi kehe yi li kondando kombiliha noyi shi okutaambiwa ko. Shino ohashi tu etele aantu ya lande omalovu gawo yo ya shiweya ka ninwe pomahala mpoka ya hala nenge ya ka landithe muundingosho wawo yo yi ilikolele iiyemo.

Iipundi yimwe sho ya longwa nuumpulungu, oku vululukitha ashike olutu, naashika ohashi tu etele opo tu lande iipundi yina omalupe ga yoolokathana opwaala uuna omuntu ta kuutumba, ota kuutumba koshipundi shoka a hala ,shi e wete kutya shino otashi vululukitha olutu lwandje nawa no te kala ndi limo nawa nduukilila ndoopala mo.

Ompango yotango yokupungula oshimaliwa ikwata nawa, ngoye tokala wakotoka oshoka okupungula oshimaliwa okuna uuwanawa oshoka iimaliwa mbyono to pungula oho keyi longitha monkalamwenyo ugwanithepo oompumbwe dha kehe esiku ndhoka tokala wa pumbwa nenge woo ulande iinima yoye yi ili yongushu ngaashi egumbo noshowo oshitulutuku

Iimaliwa yiilongo yi ili noyi ili oyina oongushu dha yoolokathana. Iimaliwa mbyono yili kiilongo mbyoka ya huma kweelela ngaashi ooAmerica nenge aaChina hayo naana to eleke ongushu yayo naambyoka yili kiilongo huka tatu hupu shokadhila ngaashi ooNamibia shono shomuAfrica, shono nee hashi etitha shampa owala tatu landa kiilongo hono owuna okuya ko lela wa humbata omulongelo gwiimaliwa oyindji opo wu shiwe okulanda wa manguluka.

Ofulula opo yaa kweguke mbala, aantu yoshinanena paife oya eta po omukalo gumwe omupe, gokutula mo omamate opo ngoka shi ta ende mondunda, emate olyo li kulupe po tango, peha ofulula oyo tayi kulupa. Shino oshi li nee oshinima oshaanawa oshoka emate ndino oho vulu oku li yoga ndee tali kukuta, ngwee to li shuna po uuna lya kaha. Shono tashi kala shi li sha eta uuyogoki.

Uuna aakwiilongo taya ende, nenge omuntu to ende wu uka koshilongo shilwe, nena owa tegelelwa wu longithe iimaliwa mbyoka hayi longithwa meni lyoshilongo mo. Uuna nee wa thiki poongamba, oho kala wa tegelelwa ando wu ninge omapingakanitho wu pewa iimaliwa mbi hayi longithwa meni lyoshilongo mono wu uka, ngoye wu gandje mbyoka hayi longithwa koshilongo sheni, opo owala ayihe yi ka ende nawa.

Okuhumbata iimbundju peke uuna wuli moositola dhomalandithilo, ohashi etitha iikwambaanga yi ende nawa. Yi ende po okamukwiikolo. Shono nee hashi eta tu kale methigathano wu tu lombwele shoka wuuvite no wutupe omayele goye, tse tu tale ngele to ningi omusindani omunelago goondola omathele gatano oshimaliwa koomuma.

Iinyanga yopaife shaashi iinima oya tungwa pashinanena, oto adha yi na omatyofa ngoka omawanawa. Nuuna wa kuutumba mo nenge we eta mo aayenda, nayo wo oye li manguluka noya hokwa mo. Shino hashi etitha aantu ya longe pashinanena kehe pamwe.

Ombumbo yo pawu tekinika opo wu shiwe okulanda iipumbiwa yoye yo pawu tekinolohi ngaashi oongodhi, uumbako nosho tuu, ngoye wushiwe wukale wakwatakanithwa newangalyo lyopawuyuni lyopamalungula, ndoka kehe gumwe olyo talongitha nelalakano lyoku ngushipaleka, nosho wo oku ngushulula nosho wo oku ngushika onkalamwenyo yakehe esiku.

Omusindani dhingi aluhe uuna a pewa omagano goshimaliwa oha kala tiimemeha, nuuna ta pewa omagano ngono ohe ga pewa naana aantu ya zala omuzalo gwehangano ndjoka ta li gandja oshimaliwa, noshimaliwa shono ohashi kala sha shangwa kepalakata enene nene opo kuulikwe uukwashili nosho wo iinima yilongwe puuyeelele pwana eholamo.

Oondjo odho euvathano tsokumwe ndoka hali ningwa pokati kaangoka ta kongo oshimaliwa, ha pewa ano oshimaliwa shomwaalu gontumba no te keshi shuna ko, ethimbo lyoopala ndoka ya kundathana. Shino ohashi ningwa nee uuna ta futu oondjo ndhino, ohapu kala puna iihohela ya gwedhwa po mbyoka e na oku futa.

Iitiningili nenge mbono haya ithanwa iilema nayo inaya thigwapo komaudhano nayo wo oya kwatelwamo momathigathano gomaudhano mono hatu mono wo nayo taya sindana naampano ohashi tweetele omauwanawa ogendji monkalamwenyo. Onkene inaya tongolwa oya kwatelwamo miinima yomaudhano agehe gehe.

Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu ye Omuwambo okwa popya kutya shOmukeesali nashi ye kOmukeesali. Shaa wa shi na monkalamwenyo ya kehe esiku, nena onkalamwenyo yoye itayi hupu nawa. Oshimaliwa osha simana, oshoka ohashi humitha komeho onkalamwenyo yomuntu kehe. Nohashi eta omalunduluko monkalamwenyo yomuntu kehe, paliko nosho wo pankalathano.

Ondunda yomangeshefelo yokulanditha iilongomwa oyindji yomegumbo mbyoka yokwiiwathelathana ngaashi iipundi, oombete nosho tuu. Ohayi longwa ne pamukalo lela ngwiya gwashitikika lela guunkulungu wopaushitwe opo yi kale nawa yoopaleka ehala mpoka hapu zi aantu lyo likale tali monika nawa. Aluhe iipundi mbino ohatuyi adha ne yili kondando yalonda ihe lela moondunda dhomalandithilo ndhi.

Uutafula wumwe owalongwa lela nuunkulungu tovulu okutulamo iinima ayihe. Uutafula mbuka ethimbo limwe ohawu longwa wuna uukololo moka tovulu okutula mo omambo goye ngoye wukale wuna ongulumambo megumbo lyoye nenge mehala lyoye lyopaumwne, na owuna ombiliha lela ohawu landwa kondando yili pevi lela moositola dhoka hatu adha dhatulwa iinima mbyoka yikwaniipangitho yomomagumbo.

Ehala lyomalandithilo ndyoka hapu landithiwa iikwalukehe ngaasshi iipilangi iikutu nosho tuu. Mpono kehe omuntu ngoka teende a hala okulanda sha tala nda iipumbiwa yakehe esiku shi ikolelela kwaashoka a hala shino ohashi ningwa nee unene ngaashi pomahala ngono hatu ithana taku ti wa omatala mpono kehe gumwe a manguluka okuya a landithe shaashoka hala kaakwashigwana.

Sindana oshimaliwa pamukalo gokupungula oshimaliwa shivulithe po poondola eyovi, e to mono ompito ya gwana yoku sindana. Elago omuntu e li na, shi sha simana, kutha owala ombinga methigathano.

Ombaanga dhanakanena ohadhi gandja omikuli dhokulanda iihatu, shoka hashi ningi oshipu opo aantu yakale yena iihauto yawo yopaumwene. Shika ohashi ningwe ne pamukalo ombaanga tayi futu oshimaliwa yo natango tayi kala hayi pewa iihohela kehe komwedhi, okuna okuninga eyindilo ndoka lyomukuli shoka tashi eta aantu oyendji yakale yena iihauto yawo yoyene.

Antu yamwe monkalamwenyo enyanyu olya kuthapo molwa shashi ihaya pungula iimaliwa yawo, shono ha yeki iyadha yena uupyakadhi melongitho lyoshimaliwa noshowo onkayi yoku kala wana iimaliwa mokati komwedhi. Shono hashi etele omuntu evundakano lyomadhiladhilo ndele nombili etayi kanapo mpono tatu kunkuliwa kutya natu pungule.

Moositola dhomalandithilo ohatu tsakanene mo naantu ya yooloka yomihoko dha yooloka, yomithika dha yooloka mono kehe gumwe eendela okulanda iipumbiwa ye, naafuthi wo omo haya kala mokati ketu mboka ye endela okukutha iinima yaantu, ano mbono ye na oonyala oondema, nayo omo ngaa ha kala mokati ketu mo. Moositola ndino aluhe ohadhi kala dhi na uuthano, mbono tawu tala omayinyengo gaantu mositola.

Uuna to longitha okakalata koye kombaanga ngoye mwene ke li meke lyoye ethimbo kehe, opo wi igamene kiinima oyindjiyindji ya nika uulunga nuufuthi, oto vulu okutula ko oondjindikila shi na sha nomwaalu ngoka hagu vulu okukutha ko gopashimaliwa, opo ayihe yi ende nawa. Nonando omuntu okwa hala oku ku yaka ita kutha ko omwaalu ogundji, oshoka owa tula ko oondjindikila kutya ohaku kutwa owala oshimaliwa shi thike mpa.

Ndhiladhila tango noku ilongekidha oshowo wumono emanguluko lyopashimaliwa shino osho oshinima shotango uuna tohehela omukuli nenge pamwe togongele oshimaliwa shoye weshi siikilila wushi longithe moonkalamwenyo yokomeho.

Iimeno yimwe opo iitayi kayi kale ya hwaganana, aantu ohaya longitha omakonde opo ye yi kulule, ndele ta yeyi manga noodhalate yikale nawa, ya mena nawa yuukilila, yili melandulathano nde nashi tayi monikwa, otayi monika lela yoopala, uuna ya kululwa nekonde, komuntu onkulungu, shika ohashi kala oshiwanawa opo ehala likale lyoopala.

Ombaanga dho ngashingeyi odha kotoka ihadhi gandja we oshimaliwa peke nuupu. Onkene ohadhi kunkilile aantu yakale taya tuminathana oshimaliwa pamalungula nenge pangodhi.

Ombaanga aluhe uuna yamono omayinyengo gapuka konomola yoye hono hopungula oshimaliwa shoye, ohayi kambadhala okuya mekwatathano nangweye opo yiku tseyithile kutya opuna gumwe ta kambadhala okushonga nokumona epitilo aye membo lyoye lyombaanga. Shika oshasimana notashi keelele uulunga wiimaliwa komalungula.

Iimaliwa ya Europe oyina ongushu yili pombanda uunene na uuna aantu taya longo kiilongo yafa Mpaka ya huma ohaya ziko yuudha oondjato dhawo omapoloti nohaya ziko ye wete ye nasha noomwenyo dhawo dha nyanyukwa sho hashi nkondopeke eliko lyoshilongo nokuwathela ezimo nopaumwene wo.

Omawudhano ohaga nkondopaleke omalutu no ku etela aantu omadhiladhilo ga kale ga gundjila nawa. ohaga eta wo olutu lukale lwa ndjanga. Uuna nee aantu taya nigi omawudhano ohaya kala ya zala omuzala gwa yoolokadhana mba yokombinga yimwe oya zala iikutu ya faathana nawa nosho mba yokombinga onkwawo nayo oyeli miikutu yafaathana. Go ogeli pamaludhi ogendji ngaashi etanga nosho tuu.

Ninga iimaliwa yoye yiye oshinano naashino otashi vulu oku kweetela iimaliwa oyindji. Ombaanga yoNedbank oyina omulandu nguka gwo kweeta oshimaliwa shoye ponkatu ombwaanawa.

Iikondo yoombaanga ohayi gandja omayambidhidho ngaashi koosipana dhomatanga mpono to adha tadhi gandja omayambidhidho momukalo gopashimaliwa nenge pamwe taya landele oosipana uumbindja wokudhana uuna taya zi po, shoka hashi kala oshiwanawa, oshoka otashi yambula po oshikondo shuudhano moshilongo.

Omuntu ngele okwa shitwa e hole iimaliwa ota iyadha kehe mpoka tapu yiwa okwa tya okofa onenenene ye ta pakele mo iinima. Shampa i iyadha e li mehala ewanawa lya yela, oha hwahwamekwa nokuli nokulongitha oshimaliwa nawa. Shono ombaanga yaVenduka tayi tu yelithile noku tu tseyithila kutya oto vulu oku isindanena oshimaliwa shooN$ 1000, uuna wa patulula omayalulo gombaanga gokusiikilila iisimpo yoye.

Oha ndi dhiladhila manga inandi longitha oshimaliwa shandje, shino ekumagidho hatu li pewa koombanga dha yoolokathana dhoka hadhi kwata iiyemo yetu noshowo okuholeka iimaliwa yetu, kaa tu kale tatu yi hanagula po.

Uuna toyi mombaanga wuka nane oshimaliwa kwashilipaleka kutya osha yalulwa sha gwanapo no wapewa omwaalu gwoshimaliwa shoka to kongo opo wushiwe wu keshi longithe miipumbiwa yoye, ngoye ku iyadhe to lundile ngoka eahikupa kutya inoshipewa sha gwana uuna weshi kanitha . Onkene oshina oku kwashilipalekwa pakuyalulwa kwaangoka teshi kupe nangoye woo owuna okushi kwashilipaleka opo pulale puna oshili .

Oositola dhokulanditha iikwamagumbo niikwatelwa yimwe yomegumbo nosho wo iipundi nosho nosho, otayi landitha omambako ngoka haga imbi noku imba oongelema kamana muule, notaga etitha omulyo gwokundanisa momutima gomuntu kondando yopevi elela.

Iiyendo shampa ya nika oondjila oonde nena ohayi endwa mu nelomba lyomushindi omule. Noombanga odhindji otadhi tu hwahwameke opo tu fute tse tu kale tatu ende moondhila shampa tatu zi monooli tatu yi mOvenduka, oshoka ondando oyi na ombiliha yo oya gwa pevi lela moshilongo shetu.

Aahongi yiipilangi naJesus okwali omuhongi gwiipilangi ohaye tuhongele iinima yahongwa paunkulungu lela. Iinima mbino ohayi kala ya kola

Iimaliwa iimbunzu yoyeneyene mbyono omuntu shaa wayina moshigwana nena ngoye ino talikako wafa omuntu. Ohatu yilongitha uuna tatu landasha moositola nenge momahala gomalandithilo okulanda iipumbiwa yetu yakehe esiku. Oshimaliwa ngele kushina nena owa talikako kutya owa hepa paliko.

Omashina goshinanena ngoka haga longo niimaliwa aantu ihaa pumbwa we okuya meni lyombaanga ya ka kuthe ko oshimaliwa nenge ya tule ko koombanga dhawo onkene ohaya longitha ashika omashina ngano goshinanena ndele taya tula ko owala iimaliwa ye eli pondje ta longo ashike noka shina kiimaliwa naashika ohashi kala oshipu opo ku yandwe

Okashina kokuyalula iimaliwa ngayingeyi ohake shi ningi oshipu. Hano ohaka vulu wo oku ulika kutya ndjino o$10, ndjino ethele nosho tuu. Uushina mbuno ohatu wu mono unene moombaanga naantu wo oyeli taye wu landa momahala gomalandithilo opo shi kale oshipu oku yalula iimaliwa nosho wo oku tula kumwe omiyalu. Oshoka iimaliwa ethimbo limwe ngele otoyi yalula noonyala, oto kiiyadha toyi kwatele kumwe, sho shi ke kupe omwaalu gwa puka.

Iilongo niilongo una aantu taya talelathana po, oha pu kala puna omalunduluko gopashimaliwa. Aantu taya ningi ngiini? Taya pewa iimaliwa mbyono hayi longithwa meni lyoshilongo mono nee tamu gandja yeni. Opo mu kwashilipaleke kutya ngweye shotoka longitha iimaliwa mbyono oto longitha aashike to yalula. Shi ikolelela kwaashoka wa pewa shomoshilongo mo.

Ehala lyokulongekidha iikulya yombaadhilila mono hatu mono omayakulo uuna twa sa ondjala ihe ota tu ende ondjila onde, otatu vulu okuya po tu mone omayakulo gopela nopiikulya nosho tuu. Shino ohashi etele oonkondo uuna tatu ende opo tu ende noshimaliwa mondjato twa ningila kutya uuna mpa tatu ka lyata, ndele e tatu si ondjala ota tu vulu okulanda pomahala mpono hapu longekidhwa iikulya yosheendelela.

Iiyemo uunene ngele tayi mbaangwa moombaanga oyatulwa moondondondjele dhaanashilonga shiikolelela komayithano ngoka yiilongela oondohotola, aapangi, aalongi noshotu. Oyena oondondondjele dhoombaanga kayena iinima yithike pamwe ngele tashiya moombaanga onkene iikwambaanga yawo oyayoololwa molwa omayithano.

Aamati mboka ya ilongela okulonga iipundi nosho wo oku yi opaleka nenge okuyi lundulula, ohaya longo omatyofa ngoka ga yela gayelekeka noga ukilila, niinima shi toyi tala owu wete kutya oya longeka oshimati lela. Iinima ya longwa nuunkulungu nelalakano lyokuhupitha aantu kaa ya gwile moondjo dhoositola ndhoka hadhi gandja iinima mbika koondjo yo aantu ta ya kala taya futu kehe komwedhi.

Oshitayi shombaanga oshipe shoka opo shalundililwa tashi eguluka mongula ya nofu sho mbaanga yoNedbank ,oyili nee moshitopolwa shi shoko mbinga ndjiya lela kokule kule ko liindili.

Oshimaliwa osho shili omuhungi mwenyo muuyuni wanakanena , nuuna waana iimaliwa omwenyo agukala gwagwa pevi, aantu otaya kunkililwa nee yalonge nuudhiginini moonkalamwenyo opo yakale yena oshimaliwa yashiwe, yaandjaganeke iitambuliko mbika muunamapya noshowo pashimaliwa, no pangeshefa

Omathigathano inaga nuninwa ashike mboka yeli nawa kolutu oga nuninwa wo niilema. Shino oshe etitha, opo iikwamina niikwambaanga ya tameke oku sila oshimpwiyu noku gandja oshimaliwa komahangano ga yoolokathana, ihe inaya tongola kutya mbino iilema nenge aantu mboka yena omalutu gokwakola elela.

Uuna tolandasha mositola, nena ondando yoshimaliwa ndjono topulwa owu na kuyi gandja kungoka te ku wathele peshina. Opo ashiwe a yalule iimaliwa ye a ekupe shono towapa okulanda. Shino ohashi ningwa opo aantu kaaya gandje oshimaliwa shapitilila nenge kaayapewe oshendja yapuka.

Ekengelelo lyopashimaliwa aluhe ohaliya uuna omuntu aholola oonomola dhoye dho kakalata koye kombaanga ano kwashilipaleka kutya ito gandja nande nande oonomola dho kakalata koye kombaanga komuntu ku hemushi nenge ku kehe ngoka oshoka oshili sha nika oshiponga oku andjaneka okakalata koye nonomola yoye woo.

Ondunda yoye yokulala shampa wa adha yili melandulathano nena nonkalamwenyo yoye ohayi kala yili melandulathano. Iinima yoye aluhe oyi hole hayi kala yapakelwa nawa yili muusikopa yo opalekwa, opo owala onkalamwenyo yoye yi kale yili melandulathano lyo opala. Nena oto mono kutya oshili shasimana uuna ondunda yili melandulathano kaayili mevundakano.

Ombaanga ota yigandja omukuli gwo kulanda oshitukutuku shoka tashi tupe euvathano tsokumwe lyuule womwedhi omulongo nambali. Naashino ota shiningwa kaapena oombumbo dha gwedhwapo uuna tolanda oshitukutuku nomukuli nguka nosho woo euvathano tsokumwe ndyoka lyi lipo.

Ombelewa omehala moka hamu longelwa iilonga. Uuna ombelewa ya yela yo oyi na iikwaniipangitho ya yela nawa ngaashi iipundi niitaafula, nena omadhiladhilo ga nakukala mombelewa ohaga dhiladhila iinima yi li melandulathano yo oyi shi okuuvikiwa ko yo oyi shi wo okutaambiwa ko, oshoka omuntu oku li mehala lya yela nomadhiladhilo ge otaga etele aantu iinima ya yela noyi na uuyelele.

Moombaanga omwi iyakele uulunga waantu taya keengelelwa iimaliwa yawo koombanga dhawo, onkene aantu otaya kunkililwa ya kale ya kotoka yoya kale ye li megameno ewanawa kaaya kale taya yakula kehe ongodhi tayi dhenge tayi ti otayi dhenge tayi zi kombaanga, opo tu yande uukengeleledhi mbuka nuulunga wokuya ko iimaliwa koombaanga dha yakwetu okupitila komalungula.

Omatala ogo gamwe gomomahala ngoka gomalandithilo moka hatu adha oombuto niinima wo yilwe yiiyimati mbyoka hayi landithwa koomeme mboka haya kala ya zala iitenge nosho tuu. Shino ohashi etitha opo ya longe nuupu yo ya vule okulanditha iiyimati mbika koshigwana nondando ya gwa pevi aantu ya kale ye na uukolele.

Oombongo odho dha kwata eliko lyoshilongo. Noombongo ohatu dhi mono unene moombaanga, mono odho dhina oshinakugwanithwa shoku andjaneka noshowoo okusiikililw iimaliwa ya kehe gumwe moshigwana. Yo ombaanga tayi nana iihohela, shili monkalamwenyo naantu oye shi ningi nelalakano opo kaaya longe nuunkwankala ngele tashi ya poku kwata nawa iimaliwa.

Yanda iingulu mbyoka yakotoka ha yi kala yahala oku ya niimaliwa yaantu meendelelo, oshino oha shi ningi uuna mwatameke nohole nenge nuukume, oto ki iyadha tokanitha iimaliwa yoye, nenge tamu tumwa uutumwalaka uufupi waa li nawa, nenge pamwe tamutumwa iimaliwa anuwa wu yi tule momangeshefelo yo yikupe oshimaliwa oshindji muule wethimbo efupi, yanda iinima ayi he mbika.

Omahalelo yambeko aluhe piituthi mbino iinenenene yasimana ohatu gamono taga zi komahangano giili nogiili ngaashi oosikola, iikwambaanga , uuministeli womapangelo noshotuu, shino ohashi kala oshiwanawa aantu otaya halelathana omayambeko niitya iiwanawa opo yahalelathane ombili nenyanyu.

Uulunga nuufuthi moositola unene ndhoka oonene ohawu keelelwa nomashina ngoka haga vulu okutala olutu aluhe, oha ulikwa sho eshi ihomeka ngele oku na oonyala oonde ohashi iholola mo mbala, molwashoka eshina ndyoka ohali lili ashike. Ohaga tulwa unene posheelo shosikola nenge piiyelo yoositola noshowo yoombaanga.

Ondunda yokulala, ondunda yokulala oyo ehala limwe lyoka lyili lyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, mono hamu adhika ombete nosho woo iinima yilwe mbyoka ya pumbwa oku kala melandulathano. Ondunda yokulala ohaku tiwa ihayi ziwa ombete inaayi yalwa, opo yikale yili melandulathano opo ngaa wukothe po nooposi oombwaanawa woo.

Igamena komakengelelo, onkene shampa wu na uunongo mokukondjitha ngelelo gopambaanga gopashimaliwa nena ngoye owu li meke ewanawa, oshoka uuna oombudhi tadhi ya mboka haya kala ya hala okukutha iinima yaantu inaye yi longela sha ngoye owa kotoka nale wu ya vule, onkene kotokela iikwambaanga yoye.

Omatungo goshinanena oga tungwa galandulathana go oga londathano shono hashi eta aantu yalongithe nawa ehala, uuna ehala kaalyi po lyagwana. Omatungo ohaga tungwa nee galondathana opo aantu ya vule oku longitha ehala nuukeka, shino shaningilwa kutya kuningilwe woo niigwana yokomongula oku kala yina evi lyagwana okutunga iinima yawo.

Aanambelewa aluhe ngele taya gandja omaya mbidhidho go pashimaliwa kaantu, opena okukala aakalelipo mboka aakalelipo mbano naya kale yena oonkatu dhi shi okuzapo nokuyapo. Naambono nee taya pewa ekwatho lyoshimaliwa aluhe nayo oyena okukala ya kalelwapo nawo oyena oku taambako omagano ga wo nga shino ohashiningwa nee una yahala okuhwepopaleka onkalo yasho.

Ositola yokulanditha iinima yoku imumamuma moshipala, opo aantu ya kale taya monika nawa. Uunene oomeme oye hole oku imumamuma moshipala, yo oya talikako anuwa kutya sho ihaya thikama omolwa iinima mbyoka yoku imumamuma haya kala ashike taya italatala momasipili, yo taya imbambeke iinima moshipala. Taya kala ihe yafa omapopitha.

Uuna aantu paife tayoopaleke oofulula ihaya opaleke we niilapi nosho nosho ohaya longitha omashina ngoka gopashinanenelela hagavulu wo okunanapo nevi pofulula, ngano otagaadhika nee moositola nogena ombiliha gamwe moositola dhimwe otagaadhikamo koN$1 999 ashike ngele owaadhamo ofanditha otwaadha ngaa gakululwa geli ko N$1799.

Uudhano woku hinga oobasikela nenge shono hashi ithanwa takuti okathanguthangu ohawu kalako awuhe. Owuna wo aasindani yayolokathana mpono to adha muna omusindani ngono eya pehala lyotango, omusindani omutiyali noshowo omusindani omutitatu, mbano ohaya ningilwa una yapewa omakwashilipaleko koombanga dhoka odho hadhi gandja oshimaliwa opo aantu yaninge omathigathano goludhi ndu.

Iipundi mbino yopashinanena ohatu yi adha unene moositola dhoka hadhi landitha iikwa niipangitho mbyoka hayi longithwa momagumbo ngaashi, ombete nosho tuu. Iipundi mbino yoyene oyina ondilo, oto adha nduno yamwe ta ye yi kutha pamukalo gomukuli yakale ha ye yi futu kiihohela kehe komwedhi, ashike oha yi opaleke omagumbo nee.

Omayakulo getu otaga adhika miitayi ayihe moshilongo ngaashi oTsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Oshaanda, Okahao, Okahandja, Oshakati shokuuzilo nOshakati shokuuninginino.

Uuna tolongitha oshimaliwa kwashilipaleka kutya 50%, odho to landa iinima yoye yomegumbo, iipumbiwa yoye ya kehe esiku, dho 20% oto holeke nga wu longithe mongula, no 30% oto landa iikulya yoye, ngoye wu nyanyukwe pamwe naapambele yoye nokuume koye, shono otashi ku monitha iimaliwa wukale weyi tala molupe lwiilile.

Ehangano lyoku landitha omatukutuku ndoka hali ithanwa Indongo olili tali gandja ompinto kwaamboka yahala okulanda omatukutuku opo yaye kombaanga ya kakonge omikuli opo yashiwe okupewa iihauto yawo yongushu mbyoka tayi vulu oku enda kehe mpoka yo yeyi kalekapo woo yi yakwathele sigo monkalamwenyo yawo yaaluhe.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, otayi tu etele omapeko ngoka nenge omakwashilipaleko gomafumviko, noshwo iinima yinasha neendjo, niinima oyindjiyindji kombiliha elela nokoshali paampito dhimwe. Sho otashi etitha onkalamwenyo yi ende po okamukwikolo.

KoNictus longitha okakalata koye opo wulande iipumbiwa yoye, naashino otakweendele ondando yikululwe shampa tolongitha okakalata koye wu ilikolele iinima kombiliheelela.

Ombaanga yoye kayina esiku yiku pule oshimaliwa uuna wasindanasha onkene kotokela aafuthi. Oshoka ohayeya nomukalo taye tulombwele kutya ando owuna okufuta shontumba opo wupewe iimaliwa mbyoka wasindana, ihe ndhino odho omitotolombo dhowala yahala owala okulya oshimaliwa shoye noondunge oombwanawa.

Uuna aantu yena shi taya gandja omauyelele, ohaya ende nomahala ga yoolokathana moka haa kala ya ninga uutala oondje, ngashi piiyelo yoombanga, opo ya gandje yo yaandjakaneka omauyelele ngoka ga simana shi nasha nomakwatho nenge nomayambidhidho ngoka haya gandja, naashika ohashi nigwa nelalakano lyoku tanteka oongeshefa dhawo.

Iiyemo mbyoka hayi zi kiilongo yilwe, aluhe ohayi kala ya thigathano po ngele tashiya koondondondjele ndhoka dha tulwa po pashimaliwa. Ohatu iyadha nee iimaliwa yimwe yiilongo yilwe yina ondondondjele yili pombanda omanga yiilongo iikwawo, yina ondondondjele yili pevi, shino oshi ikolelela nee keliko lyoshilongo sheni.

Mondunda yo ku yakulila aayenda mono ha mu kala oshitaafula sha longekidhilwa owina shoku yakulila aayenda , shina iipundi ya yalulwa, iihahahaha ya yela noya opalekwa nelalakano opo aayenda ya yakulilwe pehala lyoopala. Shino oha shi ningwa unene sho tweya komuthigululwakalo gopashingolo ngono ha gu etitha aantu ya kale ye li nawa monkalamwenyo ya kehe esiku.

Oombete dhimwe dhino dhiipilangi oho tumbu owala ndele tofala kegumbo, shoka sha pumbiwapo etalashe ashike. Ohadhi kala nee dhakola oshoka otwiikondoko ashike tokuutumba, tolala ombete yoye yakola lela. Yo ihayi tukwa nana ngaaka koohwa, ongele etalashe shila olyo owala tokala tolundulula.

Omithigululwakalo dhimwe aantu oyi itayela kutya aamati ihaya ende inaya zala sha komutse mono hwiyadha ya zala uugala wuushungu wulipp wongonga ngeyi uuwinayi ku tala momeho ohwiyadha nee ngaashi yeli moositola dhimalandithilo ngaashi dhono hadhi kala dhina oongaku noondjato ohaya kala mo yena omukumo lela wu wete kutya yo oye endela okulanda nokulanditha.

Aasindani aanelago mboka haya kala yeli mekwatathano noshinima shoka tashi sindanwa. Ohaya longo no ndjungu neyi tulemo. Aantu mbaka ne ohaya silwa oshimpwiyu koombanga moka muna ethigathano, opo yashiwe yaaka kwatelwemo moshi uliko sha hugunina.

Ombaanga dhokulonga iimaliwa aluhe ohadhi kunkilile aantu kutya iimaliwa ohayi kala yi na omandhindhiliko ngono tagu ulike kutya oshimaliwa shino oshongushu ashike inashi longululwa nenge shi ndulukwe po shi kale shaa fele shono nee shi li sha simana opo aantu ya koneke omandhindhiliko giimaliwa mbyoka yoshili lela opo kaatu iyadhe tatu pewa mbyoka yaa fele.

Oositola dhiizalomwa odho dhimwe dhomoositola dhasimana mono hatu vulu okulanda iizalomwa yetu mbyoka hatu zala kehe esiku. Oositola ndhoka ohadhi adhika momahala gomalandithilo shaampoka nohadhi landitha iikutu yiiyata ya kola lela tayi kalelele. Shino ohashi ikwatelele kiikutu mbyoka wa hala noyina ingapi.

Ombaanga yopaumwene yokomalungula ndyono ya tegelela ashike wu gandje uuyelele woye paufupi, to ningi ethindilemo lyuuyelele woye wopa nkalathano, togandja omauyelele gwoye agehe shinasha nomavalo nosho tuu ngweye to ningi ekwashilipaleko kutya owa gwanithapo iinima ayihe mbyo

Oshimaliwa sho konomola yongodhi yopeke ogo omukalo hagu longithwa kiikwambaanga nokoombanga odhindji nelalakano lyoku andjakaneka, noshowo okutambathana iimaliwa pokati kaantu yaali nenge ya tatu. Taya longitha omukalo gokutuminathana panomola dhongodhi, opo nee shi kale oshipu uuna ta tu tuminathana iimaliwa.

Ekundaneko limwe ohalu kala liifundja onkene aluhe aantu oha kunkililwa kutya ando uuyelele awuhe mboka taya mono wunasha nikwambanga yaka thike koombelewa yombanga opo ya tseye oshili ndjoka yili po.

Uuna tolongitha ondjila nayi yatalika ko kutya nawa opuna iinima ayihe yakwashilipaleka yili monkalo yili nawa ngaashi omataiyela gakale geli monkalo yili nawa, omalamba naga kale taga tema, esipili nali kale lyayela nosho wo omahooli nomeya kutya ogagwana moshihauto shoye. Shino ohashi ningwa wo negameno lyohauto yoye nomulandu nguka guli po hagu longithwa paife.

Uudhano wokuyoga omeya ohawu ningwa nelalakano aantu ya dhewule omalutu. Ohapu kala omusindani dhingi, opuna aantu yamwe haya yogo yafa oohi mominute ndatu ne ye okwayandukako nale eli ha ndii.

Oonkondo dhomulilo gwoketango odho tadhi pangele paife moshigwana, ndhono twiiyadha odho tadhi landithwa unenenene kaantu ayehe kutya okuushayi nenge pamwe omoondoolopa. Ano omulilo gwoketango oguli tagu dhana onkandangala ngele tashiya pokugandja oonkondo nosho wo okuminikila momagumbo.

Eishangitho lyokakalata kongodhi koye kopeke olyili lyasimana oshoka shampa owala wulina muuyuni wongashingeyi, owafa ashike wahumbata okatse koye koshilongo. Okakalata kopeke hano kongodhi okeli kasimana oshoka uuna toyi mombaanga onomola yongodhi topulwa kehe ngaa pamwe mpa toyi wutya omosikola nenge openi, owuna okupulwa onomola yoye yongodhi shono tasheeta iikwambaanga yeende po okamukwikolo uuna yena onomola yoye yongodhi.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano mono hadhi eta aahikingalo ya hike uungalo mbono tawu vulu oku andjaganeka omauyelele moshigwana nkene omakwatho nomayambidhidho gombaanga nenge omayakulo gombaanga gena okulonga. Shono nee hashi eta aahikingalo yamwe ya vene yamwe taye ya poompito yotango, yamwe aatiyali yamwe aatitatu nosho tuu.

Epandja epe lyili pelingitho lyokakalata kopashimaliwa, oto vulu kuvena oshimaliwa shondando yoondola omayovi omilongo mbali, nokakalata koye ano ombaanga yaVenduka otayi kwiithana, wu ende pamwe nayo moshikumungu shika.

Aambwindi uuna taayogo omeya ohaa mbwinda pamikalo dhayoolokathana, opuna mboka yeshi okumbwinda nomagulu twaadha omuntu tateketa ashike afa efuma, mpanga gumwe otwaadha tayogo noma yako twaadha ashike tiinyenge pombunda afa ohi yili kohi yomeya. Shino ohashi kala nee oshiwanawa uuna omeya omayelele wegatala kaageshi nga nomaluudhe gomedhiya.

Omahangano goku pungulila oshimaliwa shoye shopankalamwenyo oshowo shaa pambele yoye uuna ya hula ko shono hashi etitha nokuli aantu ya kale ya gamenathana pashimaliwa nuuna nee wuna omupambele a hulu ko, aantu otaya vulu oku mona oshimaliwa shono shiya kwathe ethimbo lyuudhigu oshowo okuya kwathela monkalamwenyo uuna sha kala ko tashi nanwa monkalamwenyo yoye.